Vana vakapfeka nhumbi dzechikoro. Vakomana nevasikana vari mumugwagwa vanofamba vachida kuyambuka mugwagwa. Pane midhuri yakavakwa zvakanaka iripo iri muguta.

Tinoona chitoro chinotengesa mushonga yokugadzira musoro nemishonga yokugezesa. Mishonga iyi yakarongedzwa mumakabati. Pane zvekare zvigaro zviripo zvokugarira.